Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuungano inotaurwa ngezveutano nezve matenda kuti vazive kuti matenda aya ariyo arikunesa munzvimbo yedu uye anodzivirirwa sei

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandofundiswa, nezveutano kuti ramangwana rawo vakure vaine utano uye vazive kuti matenda akawanda anodzivirirwa sei.

Tinokurudzirwawo sevabereki kuti tirumbise vana kuungano, kunodzidziswa ngezvemi matenda anenge achinetsa munzvimbo kana munyika, wodzidziswazve, wobhuirwa kuti dzinodziirirwa sei.

Vabereki tinokurudzirwavo kuti tiendese vana kwanenge vakaungana veishedzerwavo, uyezve veidzidziswa ngezve nzira magariro emunharaunda.

Zvakanaka kuti vana vedu vaunganewo veibhuyawo mashoko, nekutamba nekurya pamwepo. Vanofana kuti varyeka pamwepo veshe kukurudzira kuti vakure veikona kutamba ngaamweni.

Tinokurudzirwa kuendasawo vana vedu kwaanoungana veidzidziswa veitamba veshe kuti vakure veigona kutamba ngeamweni uye veidzidzirawo zviro zvinobatsira muupenyu.

Tinokurudzirwavo kuendesa ana edu kuchikora andofundiswa andodzidza ngeamweni, uye kuti tibhadhare mare dzezvikora kuti vafunde kuti ramangwana ravo rikure rakajeka vasazotame mishando.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandofundawo ngaamweni uye kuti tibhadhare mare dzezvikora vafunde kuti ramangwani ravo ribude rakajeka kuti vasazonetseka kumberi.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuchikora vandofundawo ngeamweni. Afundewo zvakawanda wanda kuti ramangwana ravo rikure rakajeka vasazotambudzika mundaramo.

Tinokurudzirwawo kuenda vana vedu kuzvikora kuti vanofunda nevamweni uye kubhadhara mare dzezvikora kuti ramangwana rawo rikure rakajeka votsvaga mishando vasazoneseka.

Tinokurudzira kuti vabereki vaendese vana kuzvikora, vana vafundiswe zviro zvechimanje-manje, vana vasazotambura nekutsvaka mishando nekuti kana uinewo chikora wakafunda, mushando aunesi kuona.

Tinokurudzirwe kuendesa ana edu kuzvikora ,nekubhadhara mari dzekuzvikora kuti vanodzidza venodzidza ne amweni vadzidziswewo zvakawanda, mabasa akawanda kuitira kuti ramangwana ravo rikure rakajeka.

Tinokurudzirwawo sevabereki, kuendesa ana kuzvikora vanofundiswa ,vadzidziswe zviro zvechimanjemanje kuitira ramangwana ravo rikure rakajeka uye vasazonetseka nemishando.

Vabereki tinokurudzirwawo kubhadhara Mari dzinodiwa kuzvikora kuitirawo kuti vadzidzisi vafundiswe ngesimba uyezver zvikora zviakewo mimwe mudhiri yakanaka.

Tinokurudzirwawo isusu sevabereki kuti tifundise vana vadzidze vaziyewo zviro zvechimanje mnje utsanana nezvakawanda zvinodiwa kuti vaakutsvake mushando vasatambudzika.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana kuchikora kuti vandodzidza ngekubhadhara mare dzezvikora vandodzidziswawo zvimweni zvekushandisa michini yechimanje manje kuti vazokwanisawo kuona mabasa arinane .

Tinokurudzira kuti vana vedu vaende kuzvikora, asiwo sevabereki tinokurudzirwa kubhadhara mare dzechikora, kuitira kuti kuzvikorayo vatengewo midziyo inode kushandiswa, mabhenji, zvituru, zvakawanda-wanda zvinode kushandiswa.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora andodzidzawo ngeamweni vandodzidzawo mabasa akawanda kuitira kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uye votsvaka mishando vasazoneseka.

Tinokurudzirawo vana vadiki kuti vaende kuzvikora vafundiswe kuti ramangwana ravo risazonesa vasazoshaya kwekuenda koshanda.

Tinokurudzirawo kuendsa vana kuzvikora kuti vaende kundodzidziswawo ngemadzidzisi kidzidza zvakàwanda wanda kuti vafunde vasazoneseka ngemushando vakura.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana kuzvikora kuti vandodzidza ngeamweni vatambewo ngeamweni kuti vadzidze zvimweni zviro zvavasingakwanisi kudzidza vari pamhatso , tinokurudzirwa kubhadhara mare dzinodiwa kuzvikora.

Tino kurudzirwawo ku endesa vana vedu mu zvikora vando dzidzawo ne amweni vei fundiswawo ngezve chi manje manje kuitira ra mangwana ravo rikurewo raka jeka uye vazo wanawo mishando.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora vandodzidziswa vandofundiswa ngezvemichini zvechimanjemanje zvinoshandiswawo kuita kuti voende kumabasa vasazonetseka nekushandisa zvonazvo.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandodzidza ngeamweni nekuvabhadharira mari dzezvikora kuti vafunde. Vapedza kufunda remangwani ravo rikure rakajeka vasazotama mishando.

Zvinokurudzirwa kuendesa ana kuzvikora vandodzidzawo ngeamweni vadzidziswe kushandisa michini mitsva yechimanje manje ichangobuda iyi kuti inoshanda sei.

Tinokurudzirwa wo kuekuendesa vana vedu kuzvikora vandofundawo kushandisa muchini dzechimanje manje kuti ma gwani voenda kumabasa tisa zotambudzika.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana kuchikora vandodzidziswawo zvimichini zvinoshandiswawo zvechimanjemanje. Kuitira kuti votsvakawo mabasa vasazonetseka ngemabasa vawanewo mabasa vawanewo mabasa ari nani.

Vana vanokurudzirwavo kuende kuzvikora vodzidzavo masabhujekiti akawanda anoitavo kuti vazoitavo vana zviremba vazoshandavo muzvibhadhleya. Veindoona-onavo kuti zvinoshandiswa sei zvirozvo kuzvikora.

Vana vanokurudzirwawo kudzidziswa kushandisa michini idzo kushandisa kuverenga mabhuku, kushandisa kuita mabasa kuitirawo kuti votsvaka mabasa vasazotambudzika ndiwona mabasa aya.

Vana vanokurudzirwawo kuenda kuzvikora kuitira kuti vadzidze pamwepo ngevezera ravo veidzidzawo kushandisa zviro zvakadai nezvinoshandiswawo ngeamweni uye uye kuti vadzidze vazofunda vazokwanisawo kutsvaka mabasa arinani.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana kuzvikora vandodzidziswa kuitira kuti ramangwani ravo rikure rakajeka votsvake mishando vasatambudzika uyezve

Tino kurudzirwawo se vabereki ku endesa vana vedu ku chikora vando dzidzawo zvino enderana kuitira kuti vanhu vo tsvake mabasa vasazo neseka uye vawanewo mabasa ari nane.

Tinokurudzirwawo kuti isusu sevabereki tiendese vana muzvikora vadzidziswe mayererano nezvichinyakare zvezve tsika dzedu nemagariro vakurewo veiziya kwetakabva nekwatinoenda.

Tinofanira kudzidzisana kushandisa michini yechimanje-manje nekuti imwe yacho vazhinji vedu havaikoni kuishandisa michiniyo. Ngekuti hatisati takamboiona michini yakadaro.

Munokuridzirwawo kuti vese vakaberekwa muendese vana kwavanodzidziswa kumaungano, kumasungano kwaanondofundiswa ngezve matenda arikunesa kuti uyehe anodziirirwa sei kuti zvisanesa munharaunda.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora nekubhadhare mare dzezvikora kuti vandoofundawo ngaamweni kuitirawo kuti ramangwana ravo rikure rakajeka vootsvaka mushando vasazoishaya.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora uye tinofanira kubhadhara mare dzezvikora kuti vandofundawo neamweni kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uye votsvaka mishando vasaishaya .

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora vandofundawo neamweni vafundewo michini dzechimanje manje kuti ramamngwani rawo rikure rakajeka vasazonetseka nekutsvaka mishando

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora vandodzidziswa uye vadzidze nevamweni kuti ramangwani rawo rikure rakajeka votsvaka mishando vasazotambudzika uye vararame hupenyu hurinane.

Tinokurudzirwa kwendesa ana edu kuzvikora nekubhadhara mare dzezvikora kuti vandofundawo neamweni kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uye vootsvake mishando vasazonetseka.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora. Kuvabhadharira mare dzechikora, vafunde kuti ramangwana ravo rikure rakajeka uye votsvage mushando vasazoneseka.

Tinokurudzirwa kuyendese ana edu kuzvikora vandofunda ngemweni ngekubhadhara mari dzezvikora kuti ramangwana ravo rikure rakajeka vasazotame mishando kana votsvake mishando.

Tinokurudzirwa, kuendesa ana edu kuzvikora vandofundawo, neamweni. Vandofundawo zvakawanda-wanda kuti otsvaka mishando, vasazoishaya ramangwana rawo rikure rakajeka.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora nekubhadhara mare dzezvikora kuti andodzidzawo ngeamweni kuti remangwani rawo rikure rakajeka uye kuti votsvake mushando vasazoishaya.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora andofundawo ngeamweni afundewo zvechimanjemanje kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uyehe kuti kana votsvaka mishando vasazoitama.

Tino kurudzirwa ku endesa ana edu ku zvikora ngeku bhadhara mare dze zvikora kuti vando fundawo nge amweni vafunde kuti ra mangwana rikure raka jeka uyezve vasazo tama mishando.

Tinofanira kukurudzira vana kuende kuzvikora vandodzidza ngaamweni kuti remangwana ravo rijeke. Votsvake mishando vasazoneseka vaonevo ramangwana rakanaka.

Tino kurudzirwawo vabereki, kuti tiendese vana vedu kuzvikora, kuitiirawo kuti vaende kodziidza, vasazo neseka pakutsvaka mushando uyezve vadziidzewo zvechi manje manje.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora vandoodzidza ngeamweni vadzidzewo zvakawanda mabasa akawanda kuitirawo kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uye ootsvaka mushando asaneseka.

Tinokuridzirwa sevabereki kuti tifundise vana vedu kuti vaziyewo zviri kumberi nekwatakabva isusu kuti voone mafambiro anoita nyika naizvozvo muzvidzidzo vazowabawo nabasa

Tinokurudzirwao kuendasa vana vedu kuzvikora kuti vandodzidza vandoofunda kuitira kuti ramangwani rikureo rakanaka uyewo votsvakao mabasa vazazoneseka.

Tinofanira kuendesa vana vedu kuzvikora zvakakura uye zvikora zvakanaka kuitirawo kuyi vadzidze uye vafunde ngesimba vabudirire.

Tinokuridzirawo vana vedu kuti vashande nesimba vazokwanisawo kuita madhokodheya vazokwanisawo kuningira isusu kana tichinge tabatwa nemadenda veititaurira kuti denda rakati ndera kati uye rinoda zvakato kuti ripere.

Vana vanokurudzirwa kuti vaende kuchikora vandodzidzirawo kushanda muzvibhadhleya mwemadhokodheya veingobuya buyawo veibatsirwa kudzidza ngezvemuchibhadhleya.

Tinokurudzirwawo kuendeswa vana vedu kuzvikora vandodzidziswa kunyanya vana vechisikana vandodzidziswa kukosha kwekuchengetedza muwiri vasangokusha kusha peshe peshe muwiri dzawo.

Tinofanira kukurudzira vana vedu kunyanya vadoodori nevaya vati kurei kuti vafarire kundoodzidza uyezve kuti vabudirire muzvidzidzo zvavo.

Tinofanira kubhadharira ana edu mare dzechikora nekuakurudzira kuti aende kuchikora vanofunda kuti ramangwana rawo ribude rakajeka vazokwanisawo kuona mishando vazviraramire vega.

Tinokurudzirwawo tiendesa vana vedu kuzvikora vandodzidzawo vadzizewo mabasa akawanda kuitira kuti ramangwana rawo riye rakajeka uye vatsvake mishando vasazotambudzika.

Tinokuridzirwa kuyenda kumaungano anobhuyiwa ngezveuthano kana kuthi mathenda kuitirawo kuti tiziye kuti idenda riri ranesa muntharaunda yedu uye kuti mathenda iwawo anodziwirirwa sei.

Tinokuridzirwa kuendesa ana edu kuzvikora nekubhadhara mare dzezvikora kuti vandofundawo unga amweni kuitawo kuti ramangwani rawo rikure rakajeka uye vootsvake mishando vasazoishaya.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuchikora, vandofundawo ngeamweni, uye kubhadhara mare dzezvikora, kuitirawo kuti ramangwana ravo rikure rakajeka, vasazotame mishando.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora toabhadharira mare dzezvikora kuti vandofundawo ngeamweni ,vafundewo zvakawanda, kuti ramangwana rawo rikure rakajeka , vasazotame mishando.

Tinokurudzirwawo kuendese ana edu kuzvikora vandofunda ngaamweni kuti ramangwanaravo rikure rakajeka, uyezve kuti vasazotambudzika pakutsvaga mushando ,vawanewo mabasa arinani.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandofunda kunga amweni. Vafundiswewo kuti ramangwana ravo rikure rakajeka kuti votsvaka mishando vasazoitama.

Tinokurudzirwa kuendesa ana edu kuzvikora vandoofunda, nekubhadhara mari dzechikora kuti vandofundawo ngeamweni kuti ramangwani ravo rikure rakajeka uye vootsvake mishando vasazoshaya.

Tinokuridzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora kuvabhadharira mari dzechikora dzinodiwa kuti vandofundawo ngevamweni ramangwana ravo rikure rakajeka vasazotame mushando

Tinokurudzirwa kuendeswa ana edu kuzvikora nekubhadhara mari dzechikora kuti vandofundawo ngeamweni, kuitira ramangwana ravo rikure rakajeka uyewo vatsvake mishando kuti vasazonetseka.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora, kubhadhara mari dzechikora kuti vandofundawo ngeamweni kuti ramangwana rawo rikure rakajeka uyewo tsvake mishando asazoishaya .

Tino kuridzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora vando dzidziswa wo zvechimanje manje kuitirawo kuti ramangwani ravo rikure raka jeka, uyewo votsake mushando vasa tambudzika.

Zvimichini zvamunoona konazvo pamapikicha, zvinokurudzirwa kunge mwana wese achigonawo kuzvishandisa. Vabereki tinokurudzirwawo kutengera ana edu zvirozvo.

Muno kurudzirwawo kuendesa vana vedu kuchikora vanodzidziswa vanofunda neamweni vachidzidzawo zvechimanje manje kutirawo kuti mangwani asazonetseka nekutsvaga mishando.

Tinofanira kudzidzisa vana vedu michini dzechimanje manje michini dzinoshandiswa nyangwe pakudzidza pakufunda payani kuitira kuti vakurewo veiziya vasazoneseka kumberiyo vamumabasa

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kumaungano kumasungano kunenge kweiendwa ngeamweni veiende kodzidziswa ngezveutano kana zvemuviri kuti zvinohamba sei uye unoita sei kana uchinge wasangana nedambudziko rakadai.

Tinokurudzirwa kuendesa ana kuzvikora vando dzidziswawo zviro kuitirawo kuti ramangwanai ravo rikure rakajeka, uyezve votsvake mabasa vasazoshaya mabasa aya.

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora kuti vandofunda vandodzidza kuitirawo kuti ramangwana ravo risanesa vasaneseka nemishando uyewo vashande pakanaka .

Tinokurudzirwawo kuendesa ana edu kuzvikora andodzidziswa ngezve chimuchini yechimanje manje zviboshandiswa pakurapa uye pakuona matenda kuti mangwani votsvake mabasa vasazoneseka.

Tinokurudzirwawo kuendeswa vana kuzvikora vando dzidziswawo vandofundiswa ngezve zviro zvechimanje manje zvinoshandiswa pakurapa kana pakuona matenda kuitira mangwani vasazoshaiwa mishando.

Zvakakosha zviri kuitwa nge makundi aya ku erenga igwinyiso ku chikora kuti vanhu vapase zviro zvaka kosha maningi izvona izozvo zveku erenga mwei shandisa michini kuti mugo pasa.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora vandoodzidziswa kuti vafundiswe vawanewo ruzivo rwechimanje manje kuti vanorapa sei vantu kuti mangwani vasazoneseka ngemabasa.

Tinokurudziravo vana vedu kuti vafunde vashande ngesimba. kuitiravo kuti vazokwanisavo kushandisa michini inoshandiswa ngemadhogodheya kuningira madenda, zviini ngezviini.